Atye ka neno cal yat mudong maleng ma ocung i teng nam makala, matye tar tar, tye tar tar tye alumalum.